Iimeno oya pumbwa esiloshimpwiyu lyagwana. Oya pumbwa evi lina uuhoho, omeya, oonte dhetango opo yi vule okukoka nawa yi tule ko iiyimati.

Paku tala komuntu oto hala wutye omamanya ngano oga londekwa kumwe ,ashike ayihe mbyoka eshito ekumithi lyaKalunga yemwene ano eshito lyoopala.

Uudhila owo wumwe womiinamwenyo wo yomokuti yo miikwamawawa. Ohawu inyangele kowo wene iikulya noshowo omeya nomahala gomalukalwa gawo. Onkene inawu pitikwa okudhipagwa .

Mboka yena ontseyo yokumuna oohi otaya ipandula oshoka otaya ilikolele oshimaliwa tashi pitile momikalo gokulanditha oohi dhawo ndhoka dha kola dho oontoye.

Okumuna oohi oko kumwe taku pula ethimbo lyagwana nesiloshimpwiyu kamana. Oohi odha pumbwa okupewelwa mo iikulya opo dhi vule dhi tekuke nawa dho dhi koke dhi vule dhi kalandithwe nokuliwa.

Uuna aamuni yoohi yamuna oohi dhawo ndele kadhina esiloshimpwiyu lya gwana nena ohadhi si. Naashika oshili ekanitho enene kwaangu edhi muna onkene natu kotokeni.

Mongaashingeyi aantu oyena iikunino yawo, omatama ogo gamwe gomiikunomwa mbyoka hayi tulako iiyimati oyindji. Uuna omuntu a likola mo iilikolomwa oyindji ohe keyi landitha po a wape a mone mo oshimaliwa.

Omahala gomayinyanyudho ogo gamwe gomomahala omawanawa gomoshilongo shetu. Aantu ohaya yi komahala ngoka opo ya ka nyanyukilwe pamwe nooyakwawo taya nu yo otaya li yo taya tala nkene eshito lyo opala.

Mokulonga omapya ohatu monomo iilya mbyoka hayi longithwa okuyo uuna ya yungulwa . Oku teleka oshimbombo shoka hashi gandja oonkondo molutu.

Uuna aakwati yoohi ya kwata oohi ndele inadhi koka nawa nokuliwa ohaye dhitula moondama nokudhitekulila mo dho dhivule dhikoke dhiliwe nenge dhi landithwepo.

Momakuti omuna iinamwenyo yayolokathana ngaashi iikwamawawa ndjoka hayii nyangele iikulya ku yoyene nosho woo omeya nomalukalwa.

Iikwamawawa yimwe ngaashi uudhila ohayi kala melundu moka hayi inyangele yoyene iikulya oshowo omeya. Ohayi lala komiti ko oko hayi ningile iihandhila yawo.

Omayoka gamwe gomiishitwa yaKalunga nago oga pumbwa egameno ashike taga silwa oshimpiyu kwaamboka yena ontseyo oshoka ogeli ganika oshiponga kaantu.

Iinima yomokuti oyo mbyoka yili yimwe yomiinamwenyo hayi hupu kuyo yene, mokunyanga iikulya, nenge omeya. Iinamwenyo oyo tuu mbika oyili momahala ga gamenwa, ngoka haga nana aatalelipo.

Uuna iimeno tayi silwa nawa oshimpwiyu tayi tekelwa nawa ohayi monika nawa tayi kala ya hapa. Shika ohashi eta nduno opo iimeno mbika yi tuleko yo yi vule okuliwa nenge yi landithwe aantu ya mone oshimaliwa.

Mboka ye na ontseyo mokumuna oohi ohaya gandja omauyelele ga yolokathana kaakwashigwana ga nkene ye na okumuna oohi yo ya wape okwiilikolele oshimaliwa uuna yedhi landitha.

Uuna wi iyadha omeya taga nyangwanyangwa oho kunkililwa wu teke omeya miikwatelwa mbyoka wu na shika otashi hwepopaleke opo wu vule okutekela iimeno yoye esiku nesiku.

Mongaashingeyi aanafalama ihaa longo we nuudhigu ngashi nale mokutekela iimeno, ohaa longitha oominino, omanga monale aantu ya li haa longitha omayemele. Okulongitha omunino ohashi hwepopaleke ethimbo.

Opo wukale omunafaalama owa pumbwa omwiidhi gwa gwana gwiinamwenyo yoye oshowo iikulya ya gwana opo kukwashilipalekwe kutya iinamwenyo oya lya yo oya nwa.

Oohi ohadhi munwa kwaamboka ye na ontseyo yagwana nawa, no yena esilo shimpwiyu lyokolela oshoka ngele inadhi silwa oshimpwiyu otadhi vulu okwiisila naan shino otashi kala ekanitho enene.

Okuli kwandulukwa omashina go pawunongononi ngoka geli taga kokitha iimeno mbyoka yakunwa kaanamapya, yikoke yili muundjolowele yiwape okulandithwa aantu yamone oshimaliwa.

Iimbombo mbyoka hatu li ohayi zi momapungu haga longwa kaanikunino nenge momapya oshowo omboga ndjoka yi li onga oshiyelelwa ohayi mene miikunino.

Uunamapya otawu dhana onkandangala mongashingeyi. Mopaife aantu ihaya yi we koositola, opo ya ka lande iipumbiwa mbyoka taya vulu okukuna nokulonga kuyoyene. Shika ohashi hwepopaleke elongitho lyoshimaliwa.

Mboka yena ontseyo mokumona oohi, oyeli haa gandja uuyelele kwaamboka yena ohokwe yokumuna oohi opo yavule woo na yo yii likolele oshimaliwa shomondjato.

Uuna wiiyadha wakwata oohi ndele inadhi kola nenge inadhi koka oto tsuwa omukumo opo wu ninge okamba opo wu mune oohi dhika dhikoke dho dhi ka liwe nenge dhi landithwe dhakola.

Uuna aakwati yoohi yakwatwa oohi odhindji, dhimwe ohaavulu oku dhilandithapo yavule okumona oshimaliwa yalande oompumbwe dhawo dhimwe dhiili, dho oohi dhimwe tafalele komagumbo yakalye.

Moonkamba dhokumuna oohi uuna mwagwilwe ombahiteli yontumba oohi ohadhi si. Shika ekanitho enene komuntu ngoka ta muna oohi.

Mongaashingeyi aantu ohaya longitha ominino okutekela iimeno yawo shika oshapupaleka ethimbo notashi ningi iilonga iipu onkene uunamapya nawu simanekwe.

Aantu ohaalongo iilikolomwa ya yoolokathana ngaashi omatama nuuna ngele ya hala okulanditha omatama ohaatula koshiviha yo ya tale ongushu yango, ya wape yakalandithe.

Iimeno uuna yaziza nawa omafo gayo ogo geli iikulya yiinamwenyo yomelundu opo yi lye yo yivule yipaluke nawa nokwiimonena iipalutha. Iimeno ohayi longithwa onga omuzile.

Aanamapya oyendji uuna taya kunu iimeno oheye yi kunu muumpunda, shika ohashi ningile oshipu aalandi opo uuna taya landa ya ka tsike nenge ya ka kune komagumbo gawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwananwenyo iiwanawa. Mudho ohatu mono mo omayi ngoka hatu vulu okukanga nenge tatu fulukitha etatu li oshowo onyama ontokele ndjoka ya talika ko yina uundjolowele.

Uuna omiti dhapeka omafo aantu ohaya hupu nuudhigu oshoka kapuna omizile omiwanawa moka taya vulu okugondja no hashi pula ethimbo opo omafo gamene.

Ondjuhwa odho dhimwe dho minamwenyo mbyoka yina onyama ombwanawa ano onyama ontokele ndjoka uunene yuudhwa okuliwa kaantu mboka yena ombinzi yalonda .Oondjuhwa ohadhi vala woo omayi ngoka haga liwa oshowo okulandithwapo.

Omiti ohadhi tupe omizile dha gwana nawa, moka aantu haya gondjo nokuvulukilwa mo uuna ya loloka. Onkene ota ku popiwa kutya omiti nadhi kalekwepo.

Mboka yena ontseyo oyindji moku kwata oohi ohaya kwata oohi odhindji etayedhi landithapo nelalakano unene lyoku imonena oshimaliwa ya lande oompumbwe dhawo dha yoolokathana.

Iimeno oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi opaleke uushitwe. Momiti ohatu vulu okumona mo omizile moka aantu haya gondjo opo kaaya se omutenya.

Oongombe dhimwe miinima mbyoka hai munwa kaantu . Odha simana oshoka oha dhivulu oku tupa onyama uuna dhadhi pagwa nande oku tupa omahini uuna aantu yakanda yawape yalye.

Omakende ogo gamwe gomoohi dhoka hadhi kwalwa dhafa dhina omahwehwenye, nadho odhili omaludhi goohi. Oga tali kako ogo onyama ontoye.

Iimeno ohayi koko nawa uuna yili mesiloshipwiyu lyolela. Oya pumbwa omeya gagwana, evi lina uuhoho oshowo oonte dhetango opo yivule yikoke yituleko iiyimati.

Iimbombo yomahangu oyo ya tali kako yina oonkondo onkene opo pela pukale pwa pama aanamapya ohaya teleke iimbombo noshowo omboga onga omwelelo ya wape yalye yamone oonkondo noya tunge omalutu.

Oohi onene nodha paluka nawa ondhili oshi elelwa oshi waanawa, nuuna aantu taye ndhi landithapo ,otaye ndhi landithapo kiimaliwa oyindji opo yi ilikolele oshimaliwa shakola.

Omithigululwakalo dhAawambo, aantu ohaya hongo iiyuma mbyoka hayi ningwa okuza momaloya. Iiyuma mbyoka ohayi longithwa nduno onga iikwatelwa yomalovu nenge yomeya.

Aatalelipo ohayeya komahala goku talelapo moshilongo shetu yo ya tale iinamwenyo ya yoolokathana ohaya kwatelwa nduno komeho kaaniilonga yomoshikunino shiinamwenyo opo ku keelelwe iiponga.

Methimbo lyongashi ngeyi aantu itaya longitha we nuudhigu monale aantu okwali haya longitha omayemele okututa omeya ya wape ya tekele iimeno ihe mongashi ngeyi aantu otaya longitha ominino.

Omiiti odhina oshilonga sha simana. Hadhi hongwa iihongomwa ya yolokathana mo mudho tamu ningwa wo oondunda dhoka dha dhikwa kuza miiti. Omiiti tadhi tupe wo omizile.

Mboka ye na ontseyo yokuhonga iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti otaya ipandula, oshoka otaya ilikolele oshimaliwa mokulanditha iihongomwa yawo mbyoka pomahala gomalandithilo.

Aatalelipo yaza kiilongo ya yoolokathana oyehole pomahala ngoka omawanawa opo ya wape ya tale nkene eshito lili lyo opala nokukutha omathano opo ye ku ululike aantu yokoshilongo shawo uuna ya shuna.

Okuninga ookamba dhoohi ohaku pitika opo omunafaalama a tekule nawa oohi dhe dho dhi wape dhi koke, yo ya vule okudhi landitha po yiimonene oshimaliwa.

Mongashingeyi omuna omashina ngoka haga longithwa oku kuna iimeno opo yiwape yikoke nawa no yimone ompito yoku tulako iiyimati, yiwape yiliwe, yoyi ka landithwe.

Oontangu odho wo dhimwe dhili onga osheelelwa moshilongo shetu. Aantu ohaye dhi kwata, opo ya vule oku imonena shoka taya li nenge yedhi landithe po, ya mone oshimaliwa.

Iinamwenyo yimwe woo yomiishitwa yaKalunga mbyoka ya pumbwa esiloshimpwiyu. Ohayi silwa nduno oshimpwiyu kaantu mboka ya dheulwa noye na ontseyo okukala nayo, oshoka yimwe oya nika oshiponga.

Opo iimeno yikoke nawa noyi vule oku tulako oya pumbwa oya pumbwa esiloshipwiyu lya wana nawa

Uuna aanamapya ya longa iilikolomwa oyindji, yimwe ohaye yi landitha po ya wape ya mone oshimaliwa, omanga yimwe haye yi li po momagumbo gawo.

Omeya ohaga longithwa oku tekela iimeno opoyi koke nawa onkene una aantu yena omeya haga zi kokule ohaya vulu oku ninga oombali nenge omatemba moka taya vulu oku pungula omeya.

Mboka yena ontseyo yokumuna oondjuhwa otaya ipandula nawa oshoka otaya likola mo oshindji. Otaya vulu okulanditha onyama oshowo omayi nenge oondjuhwa dhodhene dhomwenyo.

Uuhilili owo wumwe womiikunomwa mbyoka hayi kunwa kaanafaalama, elalakano enene opo ya wape okulya nenge ye ke wu landithe ya wape ya mone oshimaliwa sho ku ikwatha.

Mboka yena ontseyo mokukwata oohi oyeli taya ipandula oshoka otaya kwata oohi dhawo, noku imonena oshihelelwa. Yo taye kedhi landitha wo ya imonene oshimaliwa.

Omayego goompinda ogo gamwe gatalikako gena ongushu ngele tashiya kolutu lwompinda, onkene otaku kunkililwa aantu kaaya kuthe ombinga mokudhipaga iimwenyo mbika nokukuthako omayego oshoka otaya mangwa.

Ombwa yomomeya oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi kala momeya mefuta. Uuna ya sa aantu ohaya kutha ko onyama oshowo omagadhi nenge iipa ya ka ninge omapaya. Omagadhi ohaga panga omakutsi.

Uushina woku tekela iimeno owa hwepopaleka onkalo niilonga oya ningwa iipu, onkene aantu itaya longo we nuudhigu oku tekela iimeno oshoka otashi ya pula ethimbo.

Iinamwenyo yomokuti oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono hayi hupu ku yo yene, ongele omoku nyanga iikulya noshowo omeya, onkene oonduli otadhi li omafo giimeno opo dhi wape oku hupa.

Iimeno ohayi koko nawa, uuna ya kunwa mevi lyina uuhoho wa gwana, uuna tayi nu omeya ga gwana oshowo tayi mono oonte dhetango. Ohayi tula ko iilikolomwa oyindji.

Mboka yena ontseyo moku muna oohi, ohaya landa iikulya, opo yedhi tekule, dhi wape dhi koke, dho dhi liwe wo nenge dhi landithwe po wu imonene oshimaliwa.

Mongashingeyi ilonga oya ningwa iipu, aantu itaya longitha we omayemele okututa omeya yeye ya tekele iimeno yawo. Ashike otaya longitha ominino ndhoka dhakwatakanithwa kokapomba komeya naashino oshili oshiwanawa.

Iilonga paife oya ningwa iipu. Aantu ihaya longowe noonyala nosho woo nomatemo okulonga miikunino yawo, ashike ohaya longitha uushina wopawunongononi. Ethimbo ohali kwatwa nawa.

Iimeno oyili ya pumbwa evi lina uuhoho wa gwana, omeya ga gwana lela oshowo oonte dhetango opo yi vule oku koka noku tulako iiyimati nenge iilikolomwa yi paluthe aanegumbo.

Oonyule dhuupaka ohadhi adhika koombuga nenge komakuti hoka hadhi kala tadhi nyanga okulya kwawo, oshoka ihaya longo momapya ya imonene iipalutha.

Iimeno oya pumbwa omeya ga gwana opo yi vule oku koka nawa yoyi pe aantu iilikolomwa ya vule oku lya nenge yaka landithe opo yawape yamone oshimaliwa.

Iinamwenyo nayo oya pumbwa esiloshimpwiyu lya gwana. Okupewa omeya gokunwa, omizile dhokukala noshowo iikulya ya gwana yo yi vule yi koke nawa yoyi kadhipagwe yi liwe po.

Kombuga oko haku adhika omiti dhoka ihaadhi pula omeya ogendji opo dhi wape okuhupa, ano dhoka hadhi vulu ku kala pehala pwaana omeya ga gwana.

Mongashingeyi iilonga yo komake oya ningwa iipu ano yahwepo paleka. Aantu otaya longitha ominino dhoku tekela iimeno peha lyoku longitha omayemele ngoka haga manapo ethimbo olindji.

Omiti dhayolo kathana odhili hadhi tupe omizile opo tuvule okugondjamo oshowo iiyimati mbyoka tatu vulu okulya oshowo otadhi vulu okuhongwa iihongomwa yayoloka.

Iilumbu oyo yimwe yomaantu mboka yehole okutalelapo omahala gayoolokathana, nelalakano okutala nkene eshito lyili lyoopala. Uuna taya talelepo omahala ngano oha ya futu iimaliwa.

Omatama ogo gamwe gomiilikolomwa yimwe mbyoka hayi imi tayi endelele nohayi tula ko oyindji. Ohaga longithwa nee mokudhogeka omuhoka oshowo okulandithwa opo omuntu a mone oshimaliwa.

Aatalelipo komahala giinamwenyo otaya kunkililwa opo ya kale yeli meni lyiiyenditho yawo, oshoka iinamwenyo yimwe oya nika oshiponga. Yo otaya kunkililwa wo kaaya thikameke iihauto yawo pomahala mpoka inapu pitikwa. Taya lombwelwa wo kutya inaya gagaleka ehala.

Aantu otaya vulu okunduluka po omagumbo tashi pitile momiti uuna yedhi teta po nokudhi honga nawa, shika ohashi ningwa kwaamba yena oontseyo yokudhiika, omiti ohadhi tupe wo omizile dha gwana.

Oondjuhwa nadho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi inyangele iikulya kudho dhene tadhi hadha momalundu, ohadhi landithwapo aantu ya kalye onyama nenge tadhi vala omayi etaga landithwapo aantu yamone oshimaliwa.

Mongashingeyi iinamwenyo oya gamenwa, inayi pitikwa okuyonagulwa po. Onkene mboka haye shiningi ohaya pewa omageelo gokukala mondholongo opo kaa ya yone we.

Okumuna oondjuhwa okuwanawa oshoka oto vulu oku hogolola kutya oto landitha po uuyuhwena nenge oto landitha omayi nenge oto landitha po oondjuhwa dho dhene opo wu mone oshimaliwa.

Mongaashingeyi aantu omapya ngele taya pulula omapya gawo, ihaya longitha we oondoongi ndhoka dhali hadhi longithwa methimbo lyonale. Shika osha ninga iilonga iipu nohashi pula ashike ethimbo eshona opo epya lyi kale lya pwa okupulula.

Okumuna oondjuhwa ogo omukalo omuwanawa, ashike otashi pula esiloshimpwiyu lya gwana. Koondjuhwa ohatu mono ko onyama, tse ohatu mono ko wo omayi ngoka tatu vulu okulya nenge tu fale komahala gomalandithilo.

Aantu ohaya ulukilwa omikalo omiwanawa ndhoka hadhi longithwa okumuna oohi. Shika ohashi humitha komeho omikalo dhokwiimonena iimaliwa uuna aantu taya landitha.

Okuyula oohi taku longithwa oonete oko omukalo omuwanawa, oshoka aakwashigwana ohaya kwata oohi odhindji pethimbo limwe okuyelekanitha nokukwata nokandjolo.

Iikwamboga oyo yimwe yomiikunomwa mbyoka yi li tayi dhana onkandangala, naantu oyendji ohaye yi landa oshoka oyina iitungithilutu ya gwana, yo ya wape yi ilikolele oshimaliwa.

Uudhila wumwe womiinamwenyo yokelundu mboka hawu onyanga iikulya yawo kuwowene. Ohawu lala komiti ko oko wo hawu nambele. Uuna tawu vala omayi ohawu ningi iihandhila.

Ookamba dhokumuna oohi odha pumbw esiloshimpwiyu lya gwana. Odha pumbwa wo okukala dhina omeya ga gwana nawa, opo oohi dhi kale mo dha yogoka kaadhi sile mo.

Omiti oha dhi vulu oku tu pa omizile dha gwana omiwanawa, moka aantu ha ya gondjo, osho woo iiyimati ya yoolokathana mbyoka ha yi liwa kaantu osho woo kiinamwenyo yomokuti, yi wape yi mone oonkondo.

Oohi uuna dha munwa pehala inaa li yogoka nande lyi na oombahiteli ohadhi vulu okusa naashino oshili ekanitho enene kwaa ngoka edhi muna, onkene nadhi silwe oshimpwiyu.

Iimuna oya pumbwa okulithwa nawa opo yipaluke komalutu, yiwape yigandje onyama ombwanawa oshowo yigandje omahini ngoka geli haga liwa kaantu.

Kapunaye okulonga nuudhigu una tashiya pokupulula omapya getu, nenge iikunino yetu tuvule okukunamo iikunomwa yayolokathana oshoka ngele kuna embakumbaku aantu ohalongitha uushina wongashingeyi.

Mongaashingeyi okwa ndulukwa omashina goku heya omwiidhi nenge goku tetapo omwiidhi inashifa nale aantu yali haya longitha omatemo oshowo iihupulo shoka shili oshipu sho ihashi pula ethimbo .shino osho omukalao gwe endelela noguli ihagu kwata ethimbo.

Mboka ye hole oohi nenge yena ohokwe yokuka mona oohi, ohaa yi komahala hoka haku munwa oohi, yaka konge uuyelele nenge yaka lande oohi dhawo ya wape okulya.

Aanamapya oyeli yena omukalo omwaanawa gwokukuna iikunomwa yawo ya vule oku mona iipalutha nenge yakalandithe ya vule okwiimonena oshimaliwa.

Oondjambameya odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya nodhili dha nika oshiponga onkene aantu mboka taya hedha popepi nomahala ngoka gena iinamwenyo mbika oya pumbwa oku kala ya kotoka nawa.

Omiti odho dhimwe hadhi opaleke eshito, ohadhi tupe omizile oshowo iiyimati mbyoka hayi imi kudho. Aahongi yiihongomwa ya za momiti ohaya hongo iihongomwa yawo nokuyi landitha po.

Uuna iimeno ya kunwa mevi ewanawa yo tayi silwa oshimpwiyu nawa, tayi tekelwa yo tayi mono oonte dhetango ohayi koko nawa e tayi tula ko iiyimati oyindji, opo aantu ya vule okulya.

Iinamwenyo yomokuti oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya pumbwa esiloshimpwiyu opo kaayi kwatwe komauvu nuuna yi iyadha tayi ehama nayo oya pumbwa ekwatho lyopaunamiti.

Iilonga yomomapya paife oya ninga iipu. Aantu paife ohaya longitha omambakumbaku nohashi pula ashike ominute dhontumba opo okupulula ku kale kwapwa.

Iinamwenyo nayo ohayi uvu uupyu. Ombwa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyo onkene uuna yi uvite uupyu e tayi mono okandombe keli po ke na omeya nena ohayi vulu okuya mo nokulala momeya moka nenge okugalangata.

Omiti odhindji ohadhilongithwa mokugandja omizile, oshowo iiyimati. Onkene odhapumbwa esilo shimpwiyu lyagwana, nadhimone omeya gagwana, nonadhimone oonte dhetango.

Mongashingeyi aantu otaya longitha uushina osho wo omambakumbaku okuteta po omwiidhi momapya nenge miikunino opo ya vule okukuna iilikolomwa.

Oongombe odha pumbwa okulya iikulya yi na iitungithilutu opo dhi koke nawa dho dhi gandje onyama ombwanawa oshowo dhi vale dhi gandje omahini ngoka taga liwa nenge ga landithwe kaantu opo ya mone oshimaliwa.

Oyendji mboka yena iikunino otayi ipandula oshoka mongashingeyi iikunino oyili tayi dhana onkandanga. Aantu otaa vulu oku mona iipalutha yawo ya kalye momagumbo gawo nande oku landitha ya mone oshimaliwa.

Oonduli odho dhimwe dhoka yomiinamwenyo yomo kuti mboka ya gamenwa, uuna todhi dhipaga oho pewa egeelo lyoku ya mondholongo ohandhi li omwiidhi noshowo omafo kiimeno ya yooloka thana.

Muuyuni wongashingeyi oku na omashina ngoka ga longwa po okukokitha oohi. Aamuni yoohi ohaya landa omashina ngoka, taya kokeke oohi dhawo yo ya vule oku ke dhi landithe po nenge ya lye uuna dha koka.

Iimeno nayo oyo yimwe ya pumbwa esiloshimpwiyu, ano tayi tekelwa nomeya ga yela nawa, opo yi vule okukoka nawa, onkene natu yi sileni oshimpwiyu.

Aantu mboka haya longo miikunino yiinamwenyo oyena ontseyo yankene iinamwenyo hayi kali wa nayo. Oya mona omadhewulo kamana.

Mboka haya longo miikunino yiinamwenyo oye na ontseyo ya gwana nawa ya nkene iinamwenyo hayi kaliwa nayo uuna to talelepo oshikunino shiinamwenyo owa pumbwa okukala mewiliko lyawo.

Aakwati yoohi otaya vulu okumonena mo oshiponga momeya, uuna inaaya gamenwa. Onkene oya pumbwa okukala ya zala nande oongaku, opo kaaya tsuwe kuundjolo.

Aanamapya mongashingeyi oyeli taya ipandula oshoka okumuna iimeno okuli kumwe taku dhana onkandangala . Aantu otaya vulu okulanditha iimeno yawo, aantu yaka tsike nenge okulanditha iiyimati.

Uunshitwe wetu ohawu monika nawa onkene omahala gena oondundu nomamanya ohaga nana aatalelipo yeye yatale nkene eshito lyoopala noshilongo shetu Namibia.

Omatama gamwe gomiilikolomwa mbyoka hayi landithwa esiku kehe. Nelalakano opo aantu ya kalande ya dhogeke omahoka gawo komagumbo. Oha ga landithwa woo opo aantu yi imonena oshimaliwa.

Omiti oha dhi opaleke eshito. Oha dhi monika nawa uuna dha ziza, ha dhi tu pe omizile osho wo iiti yokudhika omagumbo getu.

Oshimbombo shomahangu, omboga yomepya noshowo ondjuhwa, mbika oyo yimwe yomiilikolomwa mbyoka aanafaalama haya vulu okuimonena uuna ya longa nuudhiginini.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omwaanawa. Omuntu ota vulu okulya onyama nenge omayi ngoka ogo iitungithi yolutu iiwanawa yina uukolele.

Mongashingeyi aanamagumbo oyendji oyena iikunino konima yomagumbo gawo nenge momapya gawo elalakano okuhupitha oshimaliwa. Mongashingeyi otaya vulu okwiilikolela iilikolomwa yawo yene peha lyokukalanda koositola.

Momithigululwakalo dhetu Aanamibia, omiti ohadhi longithwa okudhika omagumbo. Osho wo oombale ohadhi longithwa okutunga oontungwa, osho wo omiti okuhonga omatemba.

Eshito olyi li ekumithi lyo ewanawa, onkene ohali shambula mboka yeya okutalelapo. Oku tala iinima oyindji mbyoka inaya mona nale mokukalamwenyo kwawo, nende kiilongo yawo.

Iimeno nayo oyo yimwe yomiinima myboka ya pumbwa omeya ga yela, opo yi vule yi koke nawa noyi wape yi tule ko iiyimati mbyono tayi vulu oku li wa oshowo oku landithwa po.

Mokumuna oohi otaku pula esiloshimpwiyu lyakwata miiti oshoka oohi ngele inadhi silwa nawa oshimpwiyu, otadhi vulu okusila mo momeya moka tashi kala ekanitho enene.

Oohi odho osheelelwa shoka tashi dhana onkandangala mongaashingeyi dho odhina uundjolowele. Onkene tatu kunkililwa kutya , onyama ontokele ndjono hayi adhika moohi, nayi liwe opo tukale tuna uukolele.

Uunshitwe owo oshinima oshiwanawa, uuna wa talela po komahala ngoka omawanawa, oto zi ko wa mona ontseyo no to kwatwa kohokwe yo ku talela po oshilongo sheni, mpaka na mpeyaka

Omatama ogo dhingi ngele tashi ya pokudhogeka omuhoka. Aanamapya ohaya vulu wo oku ga landitha ya wape okuimonena oshimaliwa shawo, ya lande iipumbiwa yawo ya yoolokathana.

Aantu mboka ye na ontseyo mokumuna oohi noshowo ohokwe, ohayeshi ningi, naashika oshili omukalo omupu kuyo. Oohi ohadhi munwa opo dhi vule okukoka nawa, dhi wape okuliwa, noshowo okulandithwa po.

Omatiti ohaga ndulukwapo momaloya .Oha ga longithwa onga oshikwatelwa shokutula omahoka. Aantu ohaa li nduno onyama taa elele noshimbombo metiti.

Okukwata oohi momeya gakaka nenge momeya gonyata oshili shanika oshiponga, oshoka uuna aantu yakwata oohi ndhino otaya vulu okukwatwa komikithi , oshoka oohi inadhi za pehala lyayogoka.

Okumuna oohi osho shili tashi dhana okandangala maantu mboka ye na otseyo, elalakano enene opo oohi dhi koke dho dhi wape oku li wa noku landithwa manga dha kola.

Oohi odho dhimwe dhomo shiyelelwa oshiwanawa nosha talika ko shina uundjolowele, aantu ohaya kwata oohi ye kedhi landithe oshowo ya mone omweelelo.

Onkoshi osho shimwe shomiinamwenyo yo mokuti shoka shili sha nika oshiponga, onkene otatu kunkililwa tu kale twii yaludha notu kale tuli kokule niinamwenyo ayihe mbyono yomokuti ya nika oshiponga.

Uuhilili yimwe yomiikunimwa mbyoka hayi kunwa kaanamapya. Ohawu longithwa okuliwa noshowoo okulanditha pomahala gomalandithilo, aantu yawape yiimonene oshimaliwa.

Iinamwenyo yomokuti nayo woo oyili yapumbwa esiloshipwiyu, opo yaakwatwe komauvu giili nogiili, nuuna yakwatwa oya pumbwa oku pangwa, opo yi mone uukolele.

Oohi ngele inadhi silwa nawa oshimpwiyu, ohadhi vulu oku sa, naashika oshili ekanitho enene kwaangoka kwali tedhi munu oshoka okwa kanitha oshindji.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti, oya talika ko oyo oshinamwenyo oshileeleeka mokuti akuhe. Ohayi li omwiidhi osho wo omafo gomiti dhayoolokathana.

Moshilongo shetu otu na mo oopate dhili momahala nenge moondolopa dha yoolokathana. Oopate ndhika odha ningwa opo shiningile aantu oshipu oku ka thika komahala ga yoolokathana.

Iimeno oya pumbwa omeya ga gwana nawa, evi lyina uuhoho wolela nosho woo oonte dhetango opo yi wape yikoke nawa yo yi hape, yi tuleko iiyimati aantu yo yawa pe yalye.

Omihi dhoka hadhi longithwa okutsa iilya odha hongwa momisaati, osho wo omaluhwati ngoka haga longithwa okukomba ogaza nenge ogakuthwa moomwidhi dhoka hadhi muwa momadhiya.

Okumuna oondjuhwa okuna uuwanawa owundji shashi otatu vulu okumonamo onyama ndjoka hayi liwa aantu ya kandulepo omukaga oshowo omayi ngono gena iitungithi lutu.

Uuyuni paife owa huma onkene aantu ihaya longitha we omatemo nenge iihupulo okuheya omwiidhi nenge okuteta uungwena ashike ohaya longitha omashina ngoka.

Iilonga yuunamapya mongashingeyi oya ningwa iipu. Monale aantu oyali haya longitha omayemele, oku ka teka omeya yeye ya tekele iimeno yawo, ihe mongashingeyi otaya longitha ominino, niilonga oya pupalekwa.

Aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili oyeli ya kwatwa kohokwe oku tala nkene oshilongo shetu Namibia nande uuyuni wuli ya tale omafuta oshowo ayihe mbyoka ya kundukidhwa efuta.

Aanafalama oha ya muna oondjuhwa, opo ya mone mo omayi gokulya oshowo oku landitha ya mone oshimaliwa. Oha ya landitha woo oondjuhwa dho dhene, aantu ya mone onyama yo kulya.

Iimeno oya pumbwa omeya ga gwana. Opo yi kale ya hapa nawa yo yi vule oku tula ko iiyimati yili nawa tayi vulu oku liwa noku tunga omalutu gaantu.

Omayego goompanda oge na oshilonga meliko lyoshilongo shetu Namibia. Aantu mboka haya dhipaga oompanda ohaya mangwa po nokupewa omageelo gokukala mondholongo uule woomvula odhindji.

Oontungwa odho dhimwe dhomiikwatelwa mbyoka hayi ndulukwa po kaantu oku ziilila moombale ndhoka hadhi tetwa kiiyale nenge komilunga. Ohadhi tulwa woo oongoyo opo dhi vule oku kala dha kola.

Eshito olyo limwe li li ekumithi lyo ewanawa. Uunshitwe owu li ha u monika nawa onkene na wu kalekwe po. Momakuti nenge mombuga omo hamu adhika omwiidhi.

Iimeno opo yi koke nawa oya pumbwa evi lyina uuhoho wa gwana oshowo omeya ga gwana neailoshipwiyu lyakamana kandongo.

Oondjamba osho dhimwe sho miinamwenyo iinene moshilongo shetu Namibia . Oondjamba odho hadhi monika komahala gomatalelepo ngaashi Ketosha. Odhanika oshiponga ngele inadhi gamenwa.

Opuna omashina ngo pawunongononi ngono ngalongwako okukuna oshowo okukokeka iimeno yivule okutulako iilikolomwa yayolokathana,

Aantu oyendji ohaya kunu iimeno yawo muushako nelalakano, opo ya ka landithe kaantu mboka ya hala oku ka tsika iinemo yawo komagumbo. Shika oshili omukalo omuwanawa nohagu endelele.

Uuna aantu taya kwata oohi oya pumbwa okukala ya gamenwa, opo kaa ya mone iiponga, oshoka kohi yomeya kaye wete ko, onkene oya pumbwa okukala ye li megameno.

Omeya ogo omwenyo. Onkene iimeno itayi vulu okuhupa uuna kaapuna omeya. Ngele inayi nwa nawa nena nokuima kwawo otaku kala kwa nkundipala.

Iikwamawawa nayo oya pumbwa esiloshimpwiyu, opo kaayi like po kiinamwenyo mbyoka ya ka oshiponga. Ohayi mbwindi momeya uuna yi wete kwa pupyala, opo yi talalelwe.

Oondundu odho dhimwe dho dhiinima yopaushitwe, mbyoka yi li hayi nana aayendi nandjila, nenge aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana, oyi li haya opaleke uushitwe.

Ego lyomeya, olyo limwe lyomomahala ngoka haganana nenge haga hili aatalelipo yeye yatale nkene eshito lya opala nankene lyili ekumithi. Oshilongo shetu oshina omawuwanawa.

Mongaashingeyi opuna omashina gopawunongononi ngoka galongwa hwepopaleka iilonga yokoonyala. Shino otashi hwepopalele ethimbo opo likwatwe nawa.

Okwa ndulukwa omashina ngoka haga longithwa moku kuna iimeno ya yoolokathana. Omashina ngaka ogo pashinanena elela nogeli taga longithwa kaanafaalama.

Uuna aantu ya kwata oohi ndele inadhi koka nawa noku li wa, ohaya ningi ookamba dhoohi, e taye dhi tula mo opo dhiwape dhi koke nawa, dho dhi wape oku kali wa, uuna dha koka nawa.

Ondjuhwa yimwe yominamwenyo mbyoka hayi munwa okutupa onyama. Ohayi vulu oku telekwa etayi hukulilwa metiti ndyoka lya hongwa oku ziilila momiti ano oshikwatelwa.

Mboka yena otseyo moku kuna iilikolomwa yayoolokathana, otayi i pandula oshoka uunamapya ota wu dhana onkandangala mongaashingeyi opo aantu ya vule okwiimonena oshimaliwa.

Omiti ohadhi tupe omizile omiwanawa moka hatu gondjo noku vululukilwamo woo. Ohadhi tupe woo iihongomwa ya yoolokathana mbyoka hatu longitha momagumbo getu esiku nesiku.

Oku kuna iikunomwa mongashiingeyi oshi li oshinima oshi wanawa nota shi dhana onkandangala. Aantu otaya longitha ominino oku tekela iimeno yawo. Shika oshi li omukalo hagu endelele.

Oku muna oohi oko omukalo omuwanawa ngoka aanamapya naaniimuna haya longitha, shika ohashi kwathele opo oohi dhoka inaadhi koka nawa dhi pewe ethimbo dhi koke, dhi vule okuli wa noku landithwa.

Opwa ndulukwa uushina wokuhelela iimeno yize momwiidhi yoyi vule yitule ko iiyimati iiwanawa. Shino osha ningwa opo kukwatwe nawa ethimbo.

Okukwata oohi ohashi ningwa momikalo odhindji aantu yamwe ohaya longitha oonete yo yamwe ohaya longitha uundjolo elalakano okumona omwelelo yo ya vule okukandula po omikaga.

Uuna omvula ya loka nawa aantu ohaya longitha omeya ngoka oku teka moondombe opo ya vule ya ka tekele iimeno yawo, yi wape yi koke nawa, oshoka iimeno oya pumbwa omeya.

Onkoshi yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka ya nika oshiponga. Moshilongo shetu Namibia iinamwenyo ayihe yomokuti oyili mokamba ya gamenwa nelalakano oku shinopalekwe iiponga.

Okutsika omiti oshinima oshiwanawa, uunaa dhatsikwa ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu lyagwana opo dhitsapuke nawa. Ohadhi tupe omizile oshowo iiyimati yokuliwa nokulandithwa yamone oshimaliwa.

Aantu mboka yena ohokwe yokumuna oohi ohaya pewa omadhewulo komahangano giili no giili ngoka gena ontseyo shinasha nokumuna oohi nankene yena okudhisila oshimpwiyu.

Mboka yena owino oye yapo nomahala gomavululukilo opo aayendinandjila uuna yaloloka yathuwepo, yo yavule wo okutsikila nondjila yawo. Omahala ngaka ohaga futilwa.

Aanamapya ohaya kunu iimeno yawo noku kala yeyi tula megameno ,opo yi vule yi koke nawa, yo yi tuleko iiyimati yokuliwa nosho wo yokulandithwa, aantu ya mone oshimaliwa.

Uushitwe oshinima oshiwanawa ngele inotala nawa oto hala wutye oamamanya ngono oga londekwa kumwe etaga hongwa nege ga tsuwa oombululu, ashike mbyono iilonga yakalunga.

Mboka yena ontseyo moku kwata Oohi, tutye aanongontu ohaya kwata Oohi dhomaludhi ga yoolokathana. No kudhi landitha po ya mone oshimaliwa yo ya faalele woo oomweelelo komagumbo.

Eshito olyimwe lyomiinima mbyoka yo opala. Onkene oshilongo shetu Namibia osho opala noonkondo, oku tala keholokepo lyasho. Eshito ekumithi noonkondo.

Aawambo oyendji oyasimaneka okulonga omapya. Momapya gawo ohaya longo mo nduno iilya yomahangu mbyoka hayi ka yungulwa etayi tsuwa yininge uusila mboka hawu telekithwa oshithima.

Oondjuhwa ohadhipe aatekuli yadho omayi ngoka haa vulu oku kanga ya wape yalye nande yega landithepo yamone oshimaliwa.

Uudhila wumwe womiinamwenyo mbyoka yagamenwa kunaatiili, ano ehangano ndyoka lyilile po iinamwenyo mbyoka yomokuti. Monale aantu oyali haya dhipaga uudhila tawu dhepwa opo yamone onyama.

Uuwanawa woku muna oongombe owo mboka kutya, ohatu mono ko onyama ndjoka hayi vulu okutumwa komalandithilo, tse ohatu mono ko omahini gokulya.

Mongashingeyi aantu itaya longowe nuudhigu ngele tashi ya pokuteta po omwiidhi. Otaya longitha uushina wopaunongononi mboka wa ninga iilonga iipu kuyo. Shino ohashi kwata ethimbo nawa.

Uuna omunafaalama tamunu oohi okwapumbwa okudhi sila oshimpwiyu opo kadhi silemo ye okwapumbwa woo okudhipa iikulya ye awape ekedhi yulemo uuna dha koka nawa.

Omvula ohayi vulu okuloka epitilila nohayi etelele efundja. Omeya ngoka ohaga kungululapo iimeno naashika oshili ekanitho enene komunafalama.

Momiti omo mwaza iiti mbyoka ya longithwa oku dhika omagumbo oshowo oku pangelitha oondunda, omanga omwiidhi, gwaza mo madhiya ngoka gwa kumba ondunda.

Uuna oohi tadhi silwa nawa oshimpwiyuvmookamba dhawo ndhoka tadhi munwa ohadhi koko nawa nohadhi koko tadhi endelele dhiwape okuliwa oshowo okulandithwa po.

Oku tsika iimeno ohashi ningwa kwaamboka yena otseyo ombwanawa. Iimeno tayi pula evi lina uuhoho wa gwana, omeya osho wo oonte dhetango, opo yi vule oku koka nawa.

Mboka ye na ontseyo mokuninga iikunino otaya ipandula, oshoka otaya kunu iikonumwa yawo nuuna ya adha eteyo otaya ka landitha noku imonena oshimaliwa.

Mongashi ngeyi uuyuni owahuma komeho, aantu ita longithawe omiinkalo dhoka hadhimanapo ethimbo oku tekela iimeno yawo ashike ehumo komeho olya kwatelamo ominino dhoka tadhitekele.

Oku kwata oohi oko kumwe komomikalo omowanawa, aantu taya vulu okwiimonena oshi yeelelwa. Otaya vulu wo oku landitha oohi yiimonene oshimaliwa yiilandele iipumbiwa yawo yilwe.

Aantu mboka yena iikunino oyeli taya likola iimaliwa oshoka uuna omatama gawo yapya ota yega landitha kwaambono kayenasha ,oshowo ta yega longitha momagumbo gawo oju shogeka omihoka.

Iimeno oyindji oya pumbwa uuyelele, opo yi vule oku koka nawa, yo yi vule okupa aantu iipalutha, yalye yo ya paluthe omalutu gawo.

Omashina gopaunongononi oge li taga longithwa mongashingeyi okukuna iimeno oshowo oku yi tekela nawa, opo yi wape yi koke yo yi tule ko iiyimati yi liwe yo yi landithwe.

Uuna omvula yaloka nawa ohayi etelele efundja ndyoka hali tondoka okuza komilonga dhayoolokathana. Omeya ngono ohaga kala ge na oohi ndhono aantu haya kwata yavule okulya osho wo okulanditha.

Methimbo lyongaashingeyi iilonga oya ningwa iipu, aantu ihaya longo we nuudhigu. Otaya longitha omashina goshinanena okuteta po omwiidhi.

Omashina gopaunongononi ogo gamwe haga longithwa kaantu mboka ya hala oku muna oohi. Aantu ohaya pewa omadheulo kwaamboka yena ontseyo opo ya mune oohi dhawo dhi koke.

Mboka yena ontseyo moku kwata oohi ohaya longitha oonete opo yavule oku kwata oohi odhindji yamone osheelelwa nenge ya landithe yamone oshimaliwa ya kalande iipumbiwa yawo.

Uuna puna ompumbwe yomeya aantu ohaya kongo iikwatelwa moka haya pungula omeya gawo, opo ya wape ya tekele iimeno yawo yo yi vule okutula ko ya lye noya landithe yi imonene oshimaliwa.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti, oyo oshinamwenyo oshile okuyelekanithwa niinamwenyo yilwe. Ohashi li omwiidhi osho wo omafo giimeno.

Aantu mboka yena owino moku muna oohi, otayi ipandula oshoka pamukalo ngono oohi otadhi koko nawa, taya vulu yeke dhi landithe, yo yi imonene oshimaliwa yaka lande iipumbiwa yawo ya yoolokathana.

Oohi ohadhi koko nawa uuna mookamba dhawo moka dha munwa tadhi tekulilwa mo nawa, dho odhi li momeya ga yela, opo dhi wape oku ka landithwa komahala gomalandithilo.

Omakende ogo gamwe gomoohi ndhoka oontoyentoye to vulu oku li lya we li teleka mombiga nenge we li mbaka nenge we li yotha. Mulyo ito zi mo.

Oondjuhwa ohadhi munwa, opo di wape dhitupe onyama ndjoka ya talikako yina uundjolowele unene tuu kaantu mboka yena ombizi yalonda oshowo omayi ngono tatu vulu okukanga nokutula pomboloto.

Momeya oha mu kala oohi dhomaludhi gi ili nogi ili, ndhoka hadhi kwatwa mo kwaamboka ye na ontseyo yoku kwata oohi noku tuminwa koositola, opo tu wape tu lande.

Iilonga paife oya hwepopalekwa aantu itaya longowe nuudhigu. Otaya longitha omashina oshowo omambakumbaku okutetapo omwiidhi inashi fa ngaashi nale.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya talika ko yina onyama ombwaanawa, ya pumbwa oku liwa kaantu opo ya kale yena uukolele onkene shigwana tulyeni oohi.

Iikwamboga oyo yimwe yomiitungithi lutu mbyoka aanamapya yeli taya kunu opo ya vule okulya nawa megumbo lyawo. Oshowo oku landitha ya wape yi imonene oshimaliwa.

Uudhila owo wumwe wo miinamwenyo mbyoka iikwamawawa hayi kala moma lundu. Oha wu nyangadhala ku woowene wo wuvule oku imonena iikulya nosho wo omeya nomahala goku lala.

Uunamapya osho shimwe shomiinyadhalwa tayi dhana onkandangala moNamibia. Onkene aagundjuka oyendji oya kutha ombinga moshinyangadhalwa shika, opo ya mone yiilikolele iilikolomwa noya vule okulanditha yo oya lye wo.

Omatama ogo gamwe gomiilikolomwa mboka hayi tulako iilikolomwa oyindji. Omatama ogo tuu ngoka ohaga longithwa okutulwa momihoka, dhiwape dhi dhoge, dhivule okuliwa kaantu.

Iinamwenyo yomokuti oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yagamenwa onkene aantu inaa uthwa okudhipaga nende okulemaneka iinamwenyo mbyoka oshoka etashi eta sigo opo nkatu mpoka yamangwepo.

Iiyimati oyina iitungithilutu oyindji ya yoolokathana mbyoka hayi kwathele mokutunga omalutu getu. Ohayi kwathele wo aanegumbo okuliwa mpaka nampeyaka, oshowo okulanditha ya wape ya mone iiyemo.

Ethigathano lyoombasikela, ohali kuthwa ombinga kwaamboka yena ontseyo nowina yokuhinga oombasikela. Ohaya kala pewa ethimbo lyangambekwa, opo ku tothwemo omusindani dhingi.

Elalakano lyo kumuna oondjuhwa, oku mona omayi wu landithe wu mone oshimaliwa nenge wulye omayi wu mone iitungithi lutu ya yooloka osho wo onyama ndjoka yili oshi elelwa.

Uunamapya owo wumwe mboka tawu dhana onkandangala uunene moshilongo shetu. Aantu ohaya longo iilikolomwa yawo mbyoka , opo ya vule oku landitha , okulya oshowo oku kwathele mboka yeli mompumbwe.

Omambakumbaku gamwe gomiilongitho mbyoka hayi longithwa okupulula omapya. Momapya ohatu mono mo iilya mbyoka hayi liwa, opo aantu ya mone oonkondo. Iilya ohayi vulu wo okulandithwa mpaka naa mpeyaka, opo aantu ya mone iiyemo yo ya vule okulanda oompumbwe dhawo dhi ili nodhi ili.

Momiti oha mu vulu oku za iihongomwa oyindji, iiwanawa noya yoolokathana. Ngaashi: iitaafula, iipundi yoku kala omutumba, nomatala goku ninga omizile, opo aantu ya gondje mo.

Iilikolomwa yomomapya ohayi vulu okutumwa kiilongo ya yoolokathana unene tuu kiilongo mbyoka kaayinasha nenge inayi gwanenwa opo aantu yavule okumona oshimaliwa.

Uushitwe oshinima oshiwanawa, onkene owo ohawu nana aataleli po yokiilongo yi ili noyi ili nende mboka yeli pomahala gamwe ye ye ya talele po nkene eshito lyili lyoopala.

Omambakumbaku oga yakulamo aanamapya oshoka ohaga endelele moku pulula inagafa ngaashi nale aantu yali haya longitha iipululo yoondoongi ndjoka hayi pula ethimbo opo yipulule epya alihe likale lyapwako.

Omeya ogo omwenyo. Ngele kagepo, nena aantu niinamwenyo itaya hupu. Omeya ohaga longithwa okunwa, okuteleka, okuyoga, oshowo okwiiyoga nokutekela iimeno.

Iinamwenyo yomokuti ohayii sile oshimpwiyu kuyo yene inayi fa ngaashi mbika yomegumbo omuntu tovulu okulamba mo wukalithe. Mbino yomokuti ohayi kala yili ku yoyene, onkene oyili mehala lya gamenwa moka tayi vulu okunyanga iikulya yawo nombili kaapuna ngu teyi piyaganeke.

Aatalelipo ohaya nanwa kuushitwe. Uuna ngele ehala lyi lipo lya simana. Yo sho taye ya moshilongo ota yeya taya thigimo iimaliwa. Yo taya faalele ontseyo ndjoka ta toola mo kiilongo yawo yakanane mboka inaya ya ko, yeye ya tale wo.

Ohatu longo omapya tumonemo iipalutha hayi vulu oku tu tunga komalutu getu oshowo oku landitha tukwathele mboka kaayenasha iilikolomwa yo momapya.

Okumuna oohi oko kumwe komomikalo oombwaanawa, naashika ohashi ningwa aantu ya dhika po ookamba dha yoolokathana dhi na oohi dhi ili nodhi ili opo shi ningile aakwati yoohi oshipu.

Momiti oha muzi iihongomwa oyindji yomaludhi ga yoolokathana mbyoka hayi longithwa momagumbo getu nokoopalekitha mo. Iihongomwa mbika ongaashi nee iipundi mbyoka hayi longithwa kukaatumbwa, iitaafula hayi longithwa okulila, oosikopa dhokupungula noshotuu.

Iimeno ohayi koko nawa uuna tayi silwa oshimpwiyu. Ongele okutekelwa yi kale inayi ganya ya sa enota, ongele oku kala ya kunwa mevi lyuuhoho, ongele oya kunwa inaayi thinana, opo yi mone ombepo noonte dhetango.

Omambakumbaku ohaga longithwa okupulula momapya, oshowo miikunino, opo aantu yavule okukuna iilikolomwa yawo mevi lyanengena, yo yawape yakateyo eteyo ewanawa.

Oondundu odho dhimwe dhopaunshitwe, ndhoka dhili hadhi opaleke eshito. Ohadhi adhika ne momahala gayoolokathana goshilongo, unene tu kondjila yokuushimba.

Elalakano lyokutekela iimeno, olyo ndyoka kutya opo iimeno yi koke nawa, yaa ganye yo yaa ha se po komutenya, yo opo yi wape okukoka nawa meendelelo.

Okumuna oohi osho oshinima oshiwanawa, ashike ohashi pula oonkondo, eyidhidhimiko, nethimbo lyagwana lela. Ngele inadhi silwa oshimpwiyu, otadhi vulu okusilamo, naangoka e dhitulamo ota kanitha oshindji.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya, omauwanawa goohi ogo ngoka kutya ohadhi kandulapo omukaga ishewe aantu uuna yakwata oohi ohaya landitha nokumona woo oshimaliwa opo yalande oompumbwe dhawo.

Momiti ohamu vulu okuza iihongomwa yomaludhi giili nogiili uuna yahongwa kaanongontu ngaashi oosikopa, iipundi niitafula nomaludhi gayoolokathana omawanawa taga vulu okulongithwa momagumbo oshowoo pomahala kehe mpoka gapumbiwa.

Iikunomwa oya pumbwa omeya ga gwana nawa, oshowo oonte dhetango. Okumona mbika ya gwana, otayi vulu okukoka nawa, tayi vulu okutulako nawa, opo aantu yavule okulikola yalye, nenge ya ka landithe.

Shika shimwe sho miimeno, ohadhi adhika kombuga. Oshimeno shika ohadhi vulu okuhupa pwaana omvula, sho osho shimwe shomiimeno hashi kala kombanda yevi uule wethimbo.

Iimeno ohayi koko nawa, uuna yili pehala kaapunasha omwiidhi. Omwiidhi ogundji gwo ogwa thinana ohagu imbi iimeno yimone ombepo nawa, yi fudhe, noonte dhetango inaadhi gwana.

Omahala gomatalele po moNamibia ohaga nana aatalelipo ya za kiilongo yi ili noyi ili mboka ya hala kutala uunshitwe, nkene oshilongo shetu Namibia shi li. Ohaye tu thigile ne oshimaliwa noonzo dhi ili nodhi ili kuziilila kiilongilo yawo.

Omwiidhi ogwa pumbwa omvula ya gwana lela, ano nditye omeya, opo gu vule okukoka nawa, go gu vule okuliwa kiinamwenyo, yi mone iipalutha yawo mbyoka tayi tungu omalutu gawo.

Omashisha ohaga tungwa okuza moombala taku longithwa omihuya dhomisati. Ohaga tulwa nduno koongudhi, opo aantu ya vule okupungula mo iilya yawo. Uuna ya tula mo iilya yawo komulungu ohaku yi oshimato, taku hotwa taku siikilwa.

Omuwambo okwatile, shanakulya osho shanakulonga. Onkene aantu ohaya longo, opo yi ilikolele iilokolomwa mbyoka yokulya, yamone oonkondo, yo ya tsikile wo nokulonga, yo ya landithe ya mone wo iimaliwa yokwiikwathela, nokufuta oosikola mpaka naampeyaka.

Egwo lyomeya limwe lyomuushitwe uuwanawa moshilongo shetu Namibia ngaashi tu lina koshitopolwa shaRuacana. Ehala ndika ohali nana aatalelipo opo ya tale nkene omeya taga tondoka noka gopaushitwe.

Shanakulya osho sha Nakulonga onkene aantu oyena oku nyangadhala ya wape yalonge omapya gawo nenge iikunino yawo yamone iipalutha mbyoka tayi tungu omalutu gawo oshowo ya tekule aakwanezimo yawo.

Aantu oyapumbwa okukala yena omagumbo opo yakale yagwmenwa. Go ohaga keelele aantu kayamonithwe iiponga kiinamwenyo mbyoka yanika oshiponga. Omagumbo ohaga eta aakwanezimo yakale pamwe go ohaga pe aakwanezimo ehala lyokukotha osho wo lyokuvulukila.

Aaniilonga oyeli yii pyakidhila mositola hayi landitha noku ndulukapo oongala dhomwenyo, dhoka hadhi ningwa miimeno, nenge moongala dhoka hadhi kunwapo kaantu, opo ya vule okudhi landitha.

Mboka yena ontseyo mokuninga iikunino, ohaya kunu iinima yawo yayoolokathana, ngaashi omatama. Gamwe ohaye ga longitha okulya momagumbo, gamwe taye ga landithapo wo uuna yalonga ogendji gapitilila.

Egwo lyomeya olyo limwe lyomomahala ngoka haga nana nokuhila aatalelipo ye ye ya tale nkene eshito lyo opala notali monika nawa. Egwo lyomeya oli na ethimbo ndyoka kutya omeya ohaga gu uunake, ethimbo peni.

Iinamwenyo yomokuti oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono hayi nana nenge hayi hili aatalelipo yaza kiilongo yiili noyiili. Aatalelipo mbaka sho ta yeya moshilongo oyena okufuta omwaalu goshimaliwa shontumba opo yawape yapitikwe yaka tale iinamqenyo mbyoka.

Endombo nalyo olili oshimeno shoka hashi hupu uuna kuna omvula, nenge kaakunasha. Ohali longithwa mokupanga omikithi dhayoolokathana, oshowo okuninga oothewa dhokwiiyoga miipala.

Okumuna oondjuhwa okwa pumbwa esiloshimpwiyu lya gwana ano uuyogoki. Uuna dhili pe hala inaapu yela nawa otadhi vulu oku kwatwa komikithi dhontumba eta dhi sipo adhihe.

Omavo ogo gamwe gomiimeno mbyoka hayi mene momeya, nohashi pula oomwedhi dhontumba, opo gatuleko. Iiyimayi yago ohayi mene mevi onga omidhi. Ohayi liwa nduno kaantu, yo oyili iitoye.

Uuna tatu ehama omikolo nenge omashikisha ohatu tula omakala gomulilo komatudhi gondjamba, opo twii yukumine. Aantu yokiilongo ya yooloka oha yeya moshilongo shetu ya tale omaludhi giinamwenyo mbyoka tuna yo tayetu thigile okathilinga.

Iilya yomahangu yimwe mbyoka yili tayi dhana onkandangala mokutekula aantu oyendji unene tuu omihoko dhAawambo moshilongo shetu Namibia. Iilya mbyoka hatumono ohatu kuthamo uusila opo tudhunge ontaku tupaluthe omalutu getu.

Eshito aluhe ohali kala lyo opala uuna lina iimeno yaziza nawa . Iimeno ohayitupe omizile moka hatu gondjo opo katuse omutenya. Iimeno ohayi vulu woo oku tupa iiyimati. Iimeno ohayi vulu omuningwa omiti dhokupanga omikithi dhi ili nodhi ili.

Evi lina uuhoho wa gwana oshowo omeya, olyo limwe tali opalele okukunwa iimeno, opo yivule yikoke yo yituleko iiyimati, yivule okulandithwa, noshowo okuliwa kaakwanegumbo.

Uunamapya owuli tawu dhana oonkandangal muuyuni wopaife, onkene aananena paife otaya longitha omashina opo ya ninge iilonga yawo iipu, yo ya kwate ethimbo nawa.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti, mbyoka yili ya gamenwa. Aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili, ohayeya okutala nkene Namibia lyo opala, lyina iinamwenyo yayoolokathana.

Aantu ohaya kunu iilikolomwa yawo yomaludhi gi ili nogili, mbyoka uuna ya adha eteyo, haya teya e taya li, nokuyi landithapo, opo yamone oshimaliwa yakalande iipumbiwa yawo yi ili.

Eshito olyashitwa lyapwa lyoopalekika, efuta lyomeya taga tondoka omutenya nuusiku, nomakuthikuthi osho wo iimeno yaziza nawa yahupa, niinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili.

Omeya oga simana kaantu, kiinamwenyo nokiimuna. Momeya ohatu vulu okwaadha mo oohi dhomaludhi ga yookathana, dhoka tatu vulu tu dhi kwate mo, tudhi lye nenge tudhi landithe po tu vule okwiimonena mo oshimaliwa pamukalo ngoka.

Oku tekula oohi okumwe komomukalo omuwanawa, dhi koke yo aantu ya wape ya lye, ya mone iitungithilutu yi ili noyi ili, yo ya wape wo oku landitha ya mone oshimaliwa, ya lande oompumbwe dhi ili.